Paɣa n ʒi niɛma ka lara o gbubila niɛma maa shɛli o nuzaa zuɣu ka ʒi shɛli o zuɣuni din bɛ o nuzaa maa ni maa o gbubila laɣari pahi dizuɣu o zipiligu maa mini o liiga maa ŋmanila taba

Nachimbi mini ninkura n ʒɛ n gubi bi naa nyɛ bi kali niɛma ka gbubi lɛma lɛma maa nyɛla dibaanu laasabu bi shab gbubila bi diɛma niɛma

Niraba ŋo nyɛla ban bɛ tankpaɣu gbibu shee bi nyɛla ban zaŋ atakulɛta nim n gbiri tankpaɣu n biŋdi tipa nim ni tipa nim maa nyɛla dibaayi di mii zaa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka atakulɛta nim maa gba nyɛ dibayi ka nyɛ zaɣ dozim

N ba ninkurigu n chɛri o zuɣu wonzam maa mii kpala ninkpara ka pili zipiligu ka ga woochi o nuzaa zuɣu foto nim n tabi dikpuna maa zuɣu

Bihi ayi ŋo nyɛla bin ƶi sambanni bi zaɣ yino ʒila kuɣu zuɣu ka ŋunbala maa ʒi tingbanni ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa pamdila ŋun ʒi tingbanni maa bi niɛma maa nyɛla konkoba bi nyaangi nyɛla niraba n ʒɛya

Niraba n bɛ tankpaɣu gbibu shee n mali atakulɛta nim gbiri tankpaɣu n niŋdi tipa nimni tipa nim maa nyɛla dibayi di mii zaa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka atakulɛta nim maa nyɛ din nyɛ zaɣ dozim

Paɣa n ʒi o niɛma kohabu shee n lara ka gbubi o moobal o nuzaa zuɣu niɛma maa mii ku pula o nyaanga ka shɛŋa bɛ dikpuna zuɣu o tiritila o nuu o tooni